Mu mbuga y'ubwatsi itunganije neza hashashemwo impuzu z'ikarashishi zifise irangi risa n'ubururu zifise ko ivyandiko vyera iciye ko n'uturongo twera.

Ubwogero bushashemwo udutafari tw'isima hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera harimwo n'igisenge gisize irangi ryera ugabuye n'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise ubwugamo ushigikije inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ivu isakaje amabati asanzwe.

Icumba c'uburaro bw'abanyeshure, giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera, hejuru igisenge gisize irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe, harimwo ibitanda bigeretse bishasheko imido.

Mu kibuga gihomye isima hasi ,gikikujwe n'ibiti bikuze, harimwo nurwaruka ruri mu mwambaro w'ikarashishi ,ruriko rukina umupira w'amaboko bakoresha agaseke.

Mucumba cugukurikiraniramwo ivyigwa hari imeza isize irangi ryirabura iteretseko imashini nyabwonko umwigisha yateguriyemwo ivyigwa aca abimurika ku ruhome imbere ku kibaho c'irabura.

Mu cumba c'ikigo cigisha ibijanye n'ubuzima busanzwe, hateretsemwo imeza isize irangi ryera, kur'iyimeza harambiseho umusumeno mushasha ufise ikirindi gisize irangi ryera n'iryirabura.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo rifise igisenge gisize irangi ryera n'impome ziteye ko igipande c'isima n'umusenyi hasize ko irangi ryera harimwo ubutaramuro burebure bufise ububiko bwinshi bupanze mwo ibitabo.

Uruhande y'imbuga itunganije neza iteyemwo ubwatsi bushinzemwo n'ivyuma bibiri bibambiye ko urusenga bakinirako umukino w'umupira w'amaboko hari inkenga y'amazi.

Urukarabiro rw'ikizungu ruri mu cumba giteye ipandec'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi risa n'umuhondo isakaje amabati asanzwe hasi hashashe udutafari tw'ikizungu.

Akazu ka sugumwe gateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasi hahomye isima ,hari umusarani utunganije ku buryo umwanda muto n'umwanda mukuru bitaja mu ruhande rumwe.

Icumba c'isomero ry'ibitabo biteye igipande c'isima n'umusenye ku nkome hasize ko irangi ryera, ifise igisenge gisize irangi ryera hasi hashashe umukaze w'ikizungu harimwo udutaramuro tw'ububiko bwinshi dupanzemwo ibitabo vyinshi bitandukanye.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyirwa gihomye isima isanzwe hasi hateye igipande c' isima n'umusenyi ku mpome ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho kirekire cirabura munsi yiki kibaho hateretse imeza ya mwigisha ifise ububiko irimwo n'umubumbe wisi.

Mu cumba c'inyigisho z'ubuzima busanzwe hateretsemwo imeza isize irangi ryera kuri iyi imeza hateretseko inyundo yo gukura imisumari ifise amarangi yirabura n'ayasa n'umuhondo ku kirindi.

Akazu kasugumwe gafise idirisha ry'ivyuma ririko ibiyo hejuru, hateye igipande c'isima n'umusenyi gisize ko irangi risa n'umuhondo, hasi hakenyeje udutafari tw'ikizungu twera, hasi hashashe utundi dutafari tw'ikizungu nyene twera harimwo umusarani utagira imifuniko.

Ikigo cigisha ibijanye n'ubuzima busanzwe gifise inyubako igeretse kabiri iteye y'igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isakaje amabati asanzwe mu mbuga ishashemwo udutafari tw'isima dusanzwe hateretsemwo icuma abanyeshuri bakiniramwo.

Icumba c'ubwogero bw'abanyeshure cubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ku mpome imbere hateyeko udutafari twisima tw'amabara hari n'urukarabiro rusa nutwo dutafari twisima.

Inyubako igeretse kabiri isakaje amabati asanzwe yubakishije amatafri ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, inyuma yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko ihomye isima hasi.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe hari utuyira twubakiye hasakaje amabati asanzwe amanikiye ku vyuma bisize irangi risa n'ivu hasi hashashemwo isima isanzwe

Inyubako yo kwivuniramwo umusase ihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusengi ku mpome hasize ko amarangi atukura na yera harimwo intebe z'inyegamo zera n'amameza afise irangi ryirabura harimwo n'utubati turimwo ibifungurwa.

Mu nyubako y'ugukurikiraniramwo ivyigwa, harimwo imeza ifise irangi ryera, iteretseko amakaramu y’ugusiga amarangi atandukanye, harimwo amakaramu atukura, ayasa n'urwatsi rubisi, ayasa n'umuhondo, n'ayandi.

Inyubako igeretse rimwe isize irangi risa n'umuhondo hejuru hasi hasize irangi risa n'ivu mu bwugamo bushigikiwe n'inkingi zibumvye mw'isima hahagazemwo abantu beshi.

Mu cumba c'ugutangiramwo inyigisho z'ubuzima busanzwe, hasi hashashe udutafari tw'isima dusa n'ivu, harimwo n'ivyuma bifise amaguru atatu, bamanitseko ibipapuro binini binini bandikako ivyigwa.

Inyubako idandarizwamwo ibifungurwa ihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi risa n'umuhondo harimwo ububati n'ubutaramuro bukoze mu biyo bupanzemwo ibifungurwa bitandukanye.

Iruhande y'iyinyubako igeretse gatatu iteye igipande c'isima n'umusenyi ku nkome hasizeko irangi ryera hahagaze amamodokari menshi haruguru yaho hari ikibuga c'umupira w'amaboko gihomye n'isima.

Mu cumba co gutangiramwo inyigisho z'ubuzima busanzwe, kigizwe n'uruhome rw'ibiyo, hasi hahomye isima isanzwe ,harimwo imeza z'imizingi zizingurutswe n'intebe z'inyegamo.

Mu cumba co gutangiramwo inyigisho kw'ishure ryigisha uburyo ubuzima busanzwe harimwo imeza isize irangi ryera iriko ibikoresho vy'ishure bitandukanye.

Icumba c'uburaro bw'abanyeshure gihomye isima isanzwe hasi giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ivyera harimo ibitanda bigeretse bishasheko imido abanyeshure ni bo babirara.

Mu cumba c'ishure ryigisha ivy'ubuzima busanzwe, harimwo imeza isize irangi ryera iriko ikaramu y'igiti, ikaye n'igishusho mfashanyigisho, cerekana igihimba c'ifyigo.

Inyubako yo ku kigo bigisha ivy'ubuzima busanzwe igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hari ikibuga kuruhande y'inyubako c'umupira w'amaboko abari mu kibuga bariko barakina n'abandi bakikuje ikibuga barorera.

Inyubako y'ikigo bigisha ibijanye n'ubuzima busanzwe iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, isakaje amabati asanzwe ashaje.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, ku kigo cigisha ivy'ubuzima busanzwe, harimwo imeza isize irangi ryera, iteretseko akabwate karimwo amakaramu y'igiti, asizeko irangi risa n'umuhondo.

Icumba co gukurikiranira mwo ivyigwa giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe hejuru hari igisenge gisizi irangi ryera iriko amatara menshi ku ruhome rw'imbere hari ko ikibaho cirabura harimwo intebe z'inyegamo zikoze mumbaho n'imeza.

Mu cumba giteretsemo imeza isize irangi ryera irambitseko uducamurongo dutanu, tw'amarangi atandukanye dupima santimetero mirongo itatu itatu. Kamwe gasa n'umuhondo, akandi gasa n'ikiremve, akandi gasa n'icatsi kibisi, n'agasa n'uburubu

Icuma c'ugukoreramwo ikarashishi sagutse ifise amadirisha manini menshi y'ivyuma, ariko ibiyo hasi hahumye isima isize irangi hejuru hari igisenge kidasize irange.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo yo kunyubako yigisha ubuzima busanzwe, hapanzemwo utubati twinshi dutondeshejemwo ibitabo bitandukanye. Icumba cubakishije amatafari ahiye, giteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasize irangi ryera.

Akazu kasugumwe k'abagabo n'abagore kubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati asanzwe hasi hahomye isima isanzwe.

Imeza isize irangi ryera iteretseko agasandugu k'arimwo amakaramu y'ibiti asiga amarangi atandukanye, hari ayera ayasa n'umuhondo ayatukura ayasa n'ubururu ayasa n'icatsi kibisi n'ayandi.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyirwa iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera hasi habomye isima isanzwe harimwo ububati butatu bupanzemo ibitabo.

Mwishure hatangirwamwo inyigisho hasi hahomye isima isanzwe ku mpome ateye igipande c'isima n'umusenyi size ko irangi ryera hateretse mo ibishusho bibiri cy'imfasha nyigisho kimwe cerekana ibihimba by'umubiri n'ikierekana amagufa y'umuntu.

Mu cumba c'ugukurikiraniramwo inyigisho ku kigo citangirwamwo inyigisho z'ubuzima busanzwe giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ,kirimwo inkingi zihomye isima zisize irangi ryera harimwo n'udutebe twa banyeshure n'udukoresho bigishirizako duteretse ku meza.

Icumba batangiramo inyigisho z'ubuzima busanzwe ihomye isima hasi teye y'igipande c'isima n'umusenyi ku mpome harimwo ikibaho c'imfasha nyigisho kinini kiriko ibimenyetso by'ivyuma n'ibyunyunyu bitandukanye biba mu isi.

mu nyubwako y'ikigo cigishirizamwo ubuzima busanzwe hari urukarabiro rwubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hejuru hazize irangi ryera hasi hakenyeje udutafari tw'isima hari amabombo menshi n'udupapuro two kwihanagura.

Icumba co gukurikiraniramwo inyigisho, z'ubuzima busanzwe ,cubakishije amatafari ahiye, akatiye nisima n'umusenyi ,harimwo imeza n'ubutaramuro bukoze mu mbaho, hapanze ko ibikoresho vy'ubuhinga.

Mu kigo c'imyidagaduro y'abana gitunganije neza mu mbuga iteye ubwatsi bwiza haciyemwo utuyira dushashemwo amatafari y'isima muriyi mbuga harimwo ivyuma bikoreshwa mu gukinisha abana.

Mu cumba c'ugusomeramwo ibitabo, gifise igisenge gisizirangi ryera, hasi hashashe umukeka w'ikizungu, harimwo akabati gafise ububiko bwinshi gapanzemwo ibitabo.

Mu cumba gitangirwamo inyigisho z'ubuzima busanzwe ku meza zizirangi ryera hapanzeho ibikoresho vyinshi bitandukanye vyo kwandika n'udusaho tubiri twirabura dutwara ibikoresho.

Mu cumba cinyigisho, giteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome zisize ko birangi ryera ,hasi hashashe ubutafari, isima ryera, harimwo imeza ifise ububiko uriko n'urufunguzo ,hapanze ko amakaramu y'amarangi.

Ikigo cotangirwako inyigisho z'ubuzima busanzwe, hari inyubako zubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, isakaje amabati atukura, hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko gihomye isima isanzwe hasi, hahagazemwo abanyeshure bariko barakina.

Mu mbuga y'ivyatsi ikikuje n'ibarabara ryivu ry'umusenyi harimwo urwaruka ruriko rukiniramwo umupira w'amaguru hirya hateye ibiti birebire bikuze.

icumba c'inyigisho ngurukana bumenyi hasi hashashe udutafari tw'isima twera ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi gifise amadirisha manini manini harimwo imashini nyabwonko nyinshi zitonzeho ku meza n'udutebe tw'inyegamo twirabura.

Inzu ya sekumwe yubatse neza iteye igipande c'isima n'umusenyi i kumpome hasizeko irangi ryera hasi hashashe utafari twisima twera harimwo urukarabiro rwiza cana.

imeza ipanze ko udukoresho two gushushanya dutandukanye harimwo uduchupa udukoresho tw'o gusongora amakaramu y'ibiti utugome two gufuta amakosha n'udukaramu tw'amarangi

Imeza ya mwigisha ishasheko akabaho kanyerera gasa nivu hariko udukarata tw'imfasha nyigisho twinshi berekana ibikoko bitandukanye biri mubidukinsha.

Icumba batangiramwo inyigisho ,z'ubuzima busanzwe, harimw'imeza ipanze kw'ibitabo vy'ibisomwa bitandukanye, ivuga ibihugu bitandukanye ,ipanze ku meza ikoze mu rubaho.

Inyubako zigeretse rimwe ziteye igipande c'isima n'umusenyi ,uruhome rusizeko irangi ryera risakaje amabati asanzwe, hari ivyuma bikinga amasanganya bisize irangi ryirabura.

Mu cumba giteye igipandi c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe hateretsemwo agakarito karimwo amakaramu meshi yirabura.

Utuzu twasugumwe twubakishije amatafari ahiye hateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi risa n'umuhondo, rifise akadirisha gato k'icuma kariko ibiyo kamanikishije ivyuma bisakariyeko amabati asanzwe hasi hashashe udutafari tw'isima.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye yubakishije amatafari iteye igipande c'isima n'umusenyi, azize isima isanzwe hasi, ku meza y'umunyeshuri hariko igitabo c'ivyirwa kiri kumwe n'ikaye n'impapuro umunyeshuri ariko yigirako.

Isomero ry'ibitabo rimanitsemo igisenge gisize irangi ryera hasi hahomye izima ivanze, harimwo agataramuro kapazemwo ibitabo vyinshi harimwo n'imeza yuwukorera mwirisomero.

Ku kibuga cimipira y'amaboko hari ugwaruka gwinshi ruri mu mwambaro w'ikarashishi bamwe bariko barakina abandi bariko bararorera bagenzi babo ikibuga gihomye isima hasi.

Abana bafise umupira babanze mu kimwanya cera, ubangishije imigozi izinze, umwana umwe yambaye umupira utukura, uwundi awufise mu ntoke yambaye ikabutura itukura.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo ry'ishure ryisumbuye harimwo agataramuro k'ububiko bwinshi gapanzemwo ibitabo vyinshi cane hasi hashashe umukaze w'ikizungu.

Akazu ka sugumwe gateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera gasakaje amabati asanzwe kw'irembo ryako hari imiryango ibiri y'imbaho isize iranga risa n'ubururu.

Inyubako y'ishure igeretse gatatu isakaje amabati asanzwe iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isize irangi risa n'umuhondo ifise imbuga iteyemwo ubwatsi.

Kumeza isize irangi ryera hateretse ko umupira wo gukinisha amaboko bakoresheje agaseke ufise amarangi atukura na yera.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Ku ruhome inyuma hariko agasandugu bamanikamwo ibimenyeshejwe. Hasize irangi risa n'ubururu.

Mucumba c'ububiko bw'ibitabo ku meza ishashe kw'igitambara gifise ibara ryera n'irisa n'ubururu hapanze ko ibitabo binini binini vyinshi by'amabara atandukanye.

Mw'isomero ry'ibitabo risize isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasizeko irangi ryera, harimwo ubutaramuro bwinshi bukoze mu mbaho bupanzeko ibitabo vyinshi.

Icumba co gutangiramwo inyigisho z'ubuzima busanzwe gifise igisenge gisize irangi ryera iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera.

Akazu ka sugumwe ga tanipa ndashisima n'umusenyi ku mire hasizeho irangi ryera hejuru hari gisenge gisize irangi ryera hasi hashashe ututafari twisima twa kizungu harimo imisarani y'ikizungu ku miryango hasize irangi ryera.

Ishure kaminuza rifise urugo rwubakishije amatavara hiye ateye igipande ch'isima n'umusenyi isizeko irangi ryera hejuru hashinzeko ivyuma.

Mu cumba batangiramwo inyigisho ,z'ubuzima busanzwe, hateretsemwo imeza yera, iriko ibikoresho mfasha nyigisho vyigirako abanyeshuri ,biga ivy'ubuhinga bw'umuyagankuba.

Ikibuga c'umukino w'amaboko, bakoresha agaseke, ihomye isima hasi haciyeko imirongo y'amarangi yera n'asa n'ubururu, harimwo abanyeshure bicaye ku ruhande.

Kw' ishure ryigisha ubuzima, busanzwe rifise urugo ruteye igipande c'isima n'umusenyi ,isize irangi ryera ,mu mbuga irimwo ubwatsi harateyemwo ibiti vy'amavoka ,iruhande y'igiti kimwe baharunda imyanda.

Mu cumba c'imikino nonoramitsi harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko bakinisha bakoresheje agaseke hasi hahomye isima isize amarangi atandukanye ikikije udutebe ku mpande.

Icumba giteretsimwo imeza isise irangi ryera, gipanzeko ibitabo bine binini binini vy'ubuhinga bifise amabara atandukanye. Hari igifise ibara ritukura, iryirabura, iryera n'ikindi gisa n'incungwe.

Mu cumba kirimwo imeza isize irangi ryera hariko agasandugu karimwo ibikoresho vyugushushanya igizwe n'uducamurongo tw'inyabutatu na kandi k'umuheto

Mu cumba c'uburaro gihomye isima isanzwe hasi teye igipanda c'isima, n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera, hejuru hari gisenge gisize irangi ryera, ifise imiryango y'ivyuma iriko ibiyo ,harimwo ibitanda bigerekeranije bishashe ko imido n'uburengeti.

Icumba batangiramwo inyigisho z'ubuzima busanzwe giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome size ko irangigera hasi hahomye isima isanzwe harimwo intebe z'inyegamo zikoze mu mbaho hanze ko ibitabo.

Mu cumba gitangigwamo inyigisho z'ubuzima busanzwe hateretse akameza kariko itara ritanga umuco ugereranye, iruhanda yaho hari intebe simido zifukishije uruhu rusa n'icatsi kibisi.

Mu nzu y'ubushakashatsi, ku meza y'ubuhinga ishasheko udutafari tw'isima twera, hariko udutiyo dutwara igaze ivuye mw'icupa, igashikira mu kuma bayicanirako.

Mu cumba c'ubushakashatsi gihomye isima isanzwe hasi hateye igipande c'isima n'umisenyi ku mpome hasizeko irangi ryera harimwo amameza ateretse ko uducupa turimwo imiti ikoreshwa mu bushakashatsi

Mu cumba c'ubushakashatsi hari imeza isize irangi ryera iteretseko umunzani upima uburemere umunzani ufise isahani ikoze mu kiyo isahani bashirako ivyo bapima.

Mu cumba c'ubushakashatsi harimwo imeza isize irangi ryera, iteretseko umuzingo w'uburembo bukiri bushasha ,bufise n'agapapuro kariko uturangi dutukura.

Mu cumba bakiriramwo abarwayi kwa muganga harimwo imeza isize irangi ryera iriko agakoresho bapimisha umuti bashira mu zuru ako gakoresho gakozwe mu gacupa k'ikiyo kabonerana hejuru bagafundikiza umupira bapompa

Icumba c'ubushakashatsi gisize isima isanzwe hasi ,giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, asizeko irangi ryera ,hari abanyeshure bari mu mwambaro w'akazi ku meza y'ubushakashatsi, imbere yabo hari umwigisha wabo.

Icumba c'ubushakashatsi gishashemwo udutafari isima hari igisenge gisize irangi ryera mumpome hateyeko igipande c'isima n'umusenyi hasizeko irangi ryera harimwo amameza akoze mu vyuma munsi yayo mameza hapanze ibikoresho bitandukanye bakoresha.

Mu cumba c'ubushakashatsi, hari imeza isize irangi ryera iteretseko amadarubindi y'ukwikingira, akoze mu bintu bibonerana akabako umugozi wirabura uyafatira ku mutwe.

Mu cumba c'ubushakashatsi gihomye isima isanzwe hasi. Giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome. Hicayemwo abakozi baho, umwe wese ku meza y'iwe afise impapuro bandikako ivyo bakoze.

Mu cumba c'ubushakashatsi hari imeza isize irangi ryera, iteretseko akuma gafata uducupa bakoresha mu bushakashatsi, ariko uducupa tubiri tugerekeranije.

Icumba c'ubushakashatsi giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera, hasi hashashemwo udutafari tw'isima twera, hateretseko kandi icuma rugagamisho.

Mu cumba c'ubushakashatsi c'ishure ryisumbuye giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera hasi hahomye isima yirabura harimwo i mashini nyabwonko nyinshi ziteretse ku meza.

Icumba c'ubuhinga giteye igipando c'isima n'umusenyi kumpome hasizeko irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe, harimwo umukozi wo muri iki cumba ari mu mwambaro w'akazi, afise agacupa karimwo umuti n'akandi gacupa gapima uko umuti ungana agiye gukoresha.

Icumba c'uburaro, giteye igipande c'isima, n'umusenyi; ku mpome, hasizeko irangi ryera; hasi hashashe udutafari, tw'isima; hejuru hari igisenge, gisize irangi ryera, harimwo ibitanda, bigeretse, bishasheko imido.

Icumba c'ubushakashatsi giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera fise amadirisha y'ivyuma, ariko ibiyo hasi hahomye isima isanzwe, habubakiyemwo imeza z'ubushakashatsi sishasheko udutafari tw'isima twera, harimwo abanyeshure bari mu bikorwa ny'igigisho vy'ubushakashatsi.

Mu cumba c'ubushakashatsi ku meza isize irangi ryera hateretse ko utwuma tubiri dushushanije nk'urugori dufunga ibindi vyuma kugira bigume hamwe bifatanye cane.

Inzu y'isomero ry'ibitabo yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo agataramuro gafise ububiko bwishi gapanzemvo ibitabo n'amakaye vyishi.

Inyubako y'isomero ryibitabo yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo akabati gapanzemwo ibitabo vyishi vy'ubwoko butandukanye.

Inyubako y'isomero ry'ibitabo yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ku ruhome inyuma hariko agasandugu gafise imiryango y'ibiyo hamanikwamo amatangazo.

Icumba c'isomero ry'ibitabo cubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, gifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, harimwo ububati bufise ubutaramuro bwinshi hanzemwo ibitabo.

Inzu y'isomero ry'ibitabo ifise ububiko bw'ibitabo bwinshi bunini bwagutse harapanzemo ibitabo vy'ubwoko butandukanye harimwo n'ibindi bikoresho.

Mu cumba c’inzu y'ibitabo, harimwo udutaramuro, tugerekeranije, twinshi; dupanzeko, ibikoresho, bigizwe n'ibitabo, amakaye, amakaramu, y'amarangi atandukanye.

Icumba gikoreramwo umunyamabanga w'ishure, giteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome, hasizeko irangi ryera. Harimwo agataramuro gapanzeko ibikoresho bibika impapuro bakoresheje.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo yubakishije amatafari ahiriye tey’igipanda c'isima n'umusenyi ku nkome basize ko irangi ryera hasi hashashe udutafari tw'isima twera, harimwo kabati karimwo ibitabo harimwo n'imeza ifise ububiko.

Icumba c'isomero ry'ibitabo cubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Harimwo imeza nini zishasheko ibitambara vyera. Harimwo udutaramuro dupanzemwo ibitabo.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo ubutaramuro bubiri bupanzemwo ibitabo vyinshi hejuru y'ubutaramuro hariko amakarito n'imatera y'umuzamu ararira iyi nyubako

Mucumba c'isomero ry'ibitabo harimwo agataramuro gapanzemwo udukoresho tubika impapuro zitandukanye tumwe turi hejuru utundi turi mu dutaramuro two hasi.

Mu mbuga y'ishure y'abanyeshure bimenyereza hateretsemwo icuma gikiniramwo abana bato bato gifise amabara atandukanye ayatukura ayasa n'umuhondo n'ayasa nicatsi kibisi.

Isomero ry'ishure ry'abanyeshure bimenyereza ihomye isima isanzwe hasi riteye igipande c'isima n'umusenyi ,ku mpome hasizeko irangi ryera ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo harimwo imeza n'intebe z'inyegamo ikoze mu mbaho.

Ishuri ryo kwimenyereza rifise inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isizeko irangi risa n'ikiremve hari ikibuga c'umupira w'amaboko gihomye isima hahagazemwo umunyeshuri.

Mu cumba c'ishure ry'abanyeshure bimenyereza, hari imeza ipanzeko ibikoresho vyinshi, na cane cane vy'ugushushanya, iyi meza isize irangi ryera.

Kw'ishure ry'abana bimenyereza hari ivyuma bishinze mu mbuga y'ishure bifise amabara atandukanye bakinirako imikino itandukanye iruhande yavyo hari utubumbe twishi cane tw'amarangi atandukanye.

Mw'isomero ry'ishure ry'abanyeshure bimenyereza hari imeza isize irangi igera irambiseko amakaramu ane abiri yirabura iyindi imwe itukura yose afise imivuniko yayo.

Mu cumba c'o kwigishirizamwo, abanyeshuri bimenyereza, harimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye ,harimwo isaho irimwo udutwara impapuro ,hakaba mw'i ngoma nibindi bikoresho vy'itugenegene.

Mw'somero ry'ishure y'ukwimenyereza, ihomye isima isanzwe hasi ,iteye igipande c 'isima n'umusenyi ku mpome, ku meza yamwigisha hatondekanijeho ingwa z'amabara atandukanye.

Kwishure ry'abanyeshure bimenyereza ryubakishije amatafari y'isima risakaje amabati asanzwe asize irangi risa n'icatsi kibisi hari imbuga irimwo ubwatsi harimwo ivyuma abanyeshure bakinirako.

Mu mbuga y'ishure yukwimenyereza ku banyeshure bato abanyeshure bashushanije hasi mu mbuga y'ivu ry'umusenyi ishusho y'inyabutatu iteretsemwo amabiye bariko barakina.

Mw'isomero ry'ishure ry'ukwimenyereza ry'abanyeshure, ku meza ya mwigisha hapanzeko ingwa zo kwandika ku kibaho cirabura, z'amabara atandukanye. Izisa n'ubururu, iyisa n'umuhondo, n'iyitukura.

Kw'ishure rimenyereza abanyeshure mu mbuga ritunganije neza hashinzemwo ivyuma bibiri bikoresha abanyeshure mu kwikinisha hirya hari inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi.

Isomero ry'abanyeshure bimenyereza iteye igipande c’isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe harimwo udutebe tw'abanyeshuri nutumeza dusize irangi ryera.

Mu cumbo giteretseko imeza yera. Hariko igitabo kigeretseko udukoresho two gushushanya, tugizwe n'akamashini gasongora ikaramu y'igiti, hariko n'ikaramu y'igiti, n'akagome gafuta ivyanditswe nabi.

Isomero ry'ishure y'intango rihomye isima isanzwe hasi riteye igipande c'isima numusenyi ku mpome ku ruhome rw'inyuma hariho ikibaho cirabura mw'isomero hateretsemwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma bishasheko imbaho.

Imyubako y'ishure ry'intango yubakishije amatafari ahiriye akatiye n'isima n'umusenyi nta muryango rifise hasi hahumye isima n'irangi ritukura harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Ishure ry'intango rifise inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ryavungagurise ku ruhande rw'imbere hari inkingi zishigikiye ubwugamo zubase n'amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi.

Isomero ry'ishure ry'intango rihomye isima n'irangi ritukura hasi hateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome asize ko irangi ryera ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo ku ruhome imbere ariko ikibaho cirabura.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati asanzwe amanikiye ku vyuma isize irangi risa n'ivu mu bwugamo hari hashashe isima y'utubuye.

Mw'isomero ry'ishure y'intango hari akameza gasize irangi ryera ,gatereseko agasaho gatwara ibikoresho vy'ishure kirabura gafise imifuko myinshi.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatavari ahiye akatiye risima n'umusenyi hasi hashashe isima risanzwe zifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa nubururu zisakaje amabati asanzwe.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakeshije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi imbere y'amashure hari ubwugamo busakaje amabati asanzwe haruguru yaho hari ikibuga c'umupira w'amaboko gihomye n'isima hasi.

Ishure ry'intango rifise inyubako igeretse kabiri iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko amarangi meza atandukanye mu mbuga hahomye isima.

Inyubako icururizwamwo impuzu ,ihomye isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasize ko irangi ryera, harimwo ibishusho bambitse impuzu bacururiza.

Isomero ry'ishure y'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ku ruhome imbere hari ikibaho kirekire cirabura.

Mw'isomero ry'ishure y'intango iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ,hasi hahomye isima y'irangi ritukura, harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari y'isima ,zisakaje amabati asanzwe, ziri mu rugo gwubakishije ivyuma isa n'ivu bibambiyeko urusenga rw'ivyuma.

Ku ishure ry'intango mu bubiko bw'ibikoresho vy'ishure hari ibikoresho vyinshi bitandukanye bimwe bipanze munsi y'imeza ibindi bipanze ku meza hejuru harimwo uburembo ,amakaramu n'ibindi vyinshi.

Mu cumba c'ubushakashasi giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isize ko irangi ryera harimwo imeza nini yirabura iteretseko uducupa twishi tw'ubwoko butandukanye turimwo imiti ikoreshwa mu bushakashatsi.

Kw'ishure ry'intango rifise inyubako zubakitse n'amatafari akatiye nisima n'umusenyi isakaje amabati asanzwe mu mbuga idatunganije neza harimwo ibiti vyibigazi hicayemwo abantu benshi bavanganye abaje gusaba amazi n'abanyeshure.

Akazu kasugumwe kubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi gafise umuryango w'imbaho usize irangi risa n'icatsi kibisi.

Icumba gikoreramwo umuyobozi w'ishure ry'intango kumeza isize irangi ryera hateretse umupira wo gukina w'amaguru w'amabara yera n'ayirabura.

isomero y'ishure ry'intango, ku kibaho cirabura, kiri ku ruhome imbere, hamanitseko udukarata tw'imfashanyigisho twerekana amarangi atandukanye n'amazina yayo.

Ishure ry'intango, rifise urugo rwubakishije amabuye akatiye n'isima n'umusenyi; mu mbuga hari uruhande ruharuye, rurimwo ivu ry'umusenyi, n'urundi rudaharuye rurimwo ivyatsi.

Isomero ry'ishure y'intango, rihomye isima isanzwe hasi, ifise igisenge gisize irangi ryera, yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi; harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho, hahagazemwo n'abanyeshure babiri.

Inyubako y'ishure ry'intango, igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise ubwugamo bushigikije n'inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu, isakaje amabati asanzwe.

Inyubako y'ishure ry'intango, igeretse kane yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zibumvye mw’isima, zisize irangi ryera zifasheko ivyuma birinda amasanganya.

Mw'isomero ry'ishure y'intango, ku meza ya mwigisha isize irangi ryera, hateretseko agasaho ko gutwara ibikoresho vy'ishure, kirabura, kariko utubara dusa n'icatsi kibisi.

Ishure ry'intango rifise imbuga iteyemwo ubugatsi ruhande yiyi mbuga harateye ibiti munsi yibi biti haraharuye harivu ry'umusenyi harimwo n'akuma batamwo imyanda.

Mw'isomero ry'ishure y'intango ihomye isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome. Ku ruhome hamanitseko icapa kiriko ibishushanyo vy'imfashanyigisho, vyerekana ibikoresho bikoreshwa mu gukinjika.

Ishure ry'intango rifise inyubako igeretse ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hari imbuga itunganije neza iteyemwo n'ubwatsi, ku ruhome inyuma hariho icapa kiriko ibishusho mfasha nyigisho.

Mucumba c'umuyobozi w'ishure ry'intango harimwo imeza nini isize irangi ryera iteretse ko imashini mudasobwa n'udusaho two kubika impapuro tubonerana turiko udusharizo dusa n'ubururu icatsi n'umuhondo.

Inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ifise ingazi ziduga mu nyubako zo hejuru zigenda zizungurukako iri mu mbuga ihomye n'isima.

Ishure ry'intango rifise inyubako nini yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe rifise umuryango w'icuma usize irangi ritukura.

Isomero y'ishure y'intango, ihomye isima itukura hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho cirabura.

Ishure rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe, hari imbuga y'ivu ry'umusenyi ihagazemwo abanyeshure bariko barakina.

Isomero iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku npome isizeko irangi ryera, irimwo intebe z'abanyeshuri zikoze mu mbaho ,ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, n'umuryango w'icuma usize irangi ryera uriko n'ibiyo.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha rifise inyubako zobakesheje amatavare ahirye akatiye nisima n'umusenyi yasakaje amabati asanzwe hari urugo kw'irembo ryabo hapfungishwa imiryana hago 'ivyuma isize irangi ry'ubururu hejuru hakaba handitseko ibirango vyira ishuri.

Mu mbuga y'ishure ry'intango iteyemwo ubwatsi hashinzemwo ivyuma abanyeshure bakinirako uruvuma n'ukwinyonga ifise amarangi atandukanye irisa n'umuhondo, ayera, ayatukura.

Isomero ry'ishure y'intango, rihomye isima isanzwe hasi, ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi; harimwo abanyeshure babiri b'abigeme, bafise ibitabo bariko basubiriramwo ivyigwa.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye ,zisakaye ibanda imwe ,zisakaje amabati asanzwe, ziri mu mbuga y'ivu ry'umusenyi, ifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma asize irangi risa.

Ishure ry'intango rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi; hasi hashashe imbaho, harimwo intebe z'abanyeshure, zikoze mu mbaho.

Inzu y'ugusomeramwo ibitabo, ihomye isima isanzwe hasi, ifise igisenge gisize irangi ryera kiriko amatara menshi, ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi hasizeko irangi ryera, harimwo ububati bupanzemwo ibitabo.

Mu isomero ry'ishure y'intango rihomye isima isanzwe hasi ku meza ya mwigisha hariko uduca murongo tubiri tumeze nk'inyabutatu hariho n'imfasha nyigisho bigira ko gusoma amasaha yerekana ko ari sayine n'iminota mirongo ine n'itanu.

Mw'isomero ry'ishure y'intango rihomye isima yirabura hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi. Ku mpome hasizeko irangi ryera, ifise igisenge gisize irangi ryera, harimwo udutebe n'utumeza dukoze mu vyuma bimanitseko imbaho.

Ishure ry'intango, rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye ,akatiye n'isima n'umusenyi, amwe asakaje amabati y'ibumba yirabura ,ayandi asakaje amabati afise irangi ritukura, hari imbuga itunganije neza iteye ubwatsi, hacamwo utuyira dusashemwo amatafari.

Ishuri ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, risakaje amabati asanzwe mu mbuga y'ivu ryumusenyi harimwo icugamo c'imodokari hahagazemwo imodokari mu ikicugamo impade yaho hari abantu bariko baramukanya n'abaje mw'iyo modokari.

Mw'isomero ry'ishure y'intango isize isima isanzwe hasi iteye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ryavungutse harimwo abanyeshure babiri bicaye mu ntebe bariko barigira kuri mudasobwa.

Ishure ry'intango rifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome zisizeko irangi ryera hari imbuga iharuye irimwo ivu ry'umusenyi riteyemwo ibiti bikuze vyegereye ku nyubako z'ishure hagati mu mbuga hashinze igiti kiriko ibendera ry'igihugu.

Mw'isomero ry'ishure y'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi mumfuruka ku ruhome gw'imbere hariho akabati kuruhome gw'imbere hariko ikibaho cirabura ku ruhande gw'iburyo handitseko urutonde gw'ivyigwa vya burimunsi.

Ishure y'intango ifitse inyubako zubakeshije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe hari imbuga y'ivu ryumusenyi iteyemwo ibiti.

Isomero ry'ishure y'intango iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hahomye isima isanzwe, hasi ku ruhome hamanitse ko udushushanyo tw'imfasha nyigisho, twerekana ubwoko bw'ibifungugwa.

Isomero ry'ishure y'intango rihomye isim isanzwe hasi ririmwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho teye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera rifise igisenge gisize irangi ryera.

Amashuri y'intango afise utuzu twa sugumwe twubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi zisakaje amabati asanzwe iruhande yatwo hari giti c'ivoka gikuze.

Mw'iishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati asanzwe, ifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma, ku amadirisha hariko ibiyo bisizeko irangi risa n'ubururu.

Ishure ry'intango, rifise inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye ,akatiye n'isima n'umusenyi ,hari imbuga idatunganije neza, harimwo ivyatsi hacamwo ibarabara ririmwo ivu, ry'umusenyi.

Inyubako z'amashuri y'intango yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati yirabura y'ibumba zifise ubwugamo bushigikije ivyuma bisize irangi risa n'ubururu.

Mu cumba kirimwo imeza, isiz irangi ryera hariko uducamurongo dufise amarangi atandukanye, dutatu turambiseho, twose dupima santimetero mirongo itatu, kamwe karakubiranije.

Mw'isomero ry'ishure y'intango riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma ishasheko imbaho.

Ishure ry'intango, isomero ry'umwaka wa mbere yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ,asakaje amabati asanzwe hasi hahomye isima isanzwe ,ifise imiryango y'ivyuma iriko ibiyo n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo.

Ishure ry'intango rifise urugo riteye igipande c'isima n'umusenyi usizeko irangi ryera hashushanijeko abanyeshure bariko bakina umupira w'amaguru.

Ishure ry'intango rifise imbuga itunganije neza, iteyemwo ubwatsi. Muri iyi mbuga harimwo ivyapa bishushanijeko utugenegene. Hahagazemwo abanyeshure bari mu myambaro itandukanye bariko bakina muri ibi vyapa.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, gihomye isima isanzwe hasi ifise igisenge risize irangi ryera kiriko amatara menshi harimwo imeza z'imizingi ziriko n'intebe zikikuje zera.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, hasi hahomye isima isanzwe amadirisha y'ivyuma ari ko ibiyo harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho, ha mufuruka mu ruhande rw'imbere hari akabati ka mwigisha hari n'igihome giriko ukibaho cirabura.

kwishure ry'intango rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi . Ku ruhome , inyuma hashushanijeko imfasha nyigisho nyinshi zitandukanye, harimwo izerekana imisi mikuru y'imiryango.

Mu cumba co gukinjikiramwo c'ishure y'intango harimwo inkono nini cane isize irangi ry'icuma hasi hahomye isima isazwe ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi.

Ishure ry'intango ifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye nisima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe inzu ifise amadirisha y'ibyuma ariko ibiyo n'imiryango y'ivyuma isiz irangi risa n'ubururu.

Ishure ry'intango rifise inyubako ribakishije amatafari ahiye katiye nisima n'umusenyi hariko ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma isize irangi risanivu.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima mweranda ifise inyubako yubakeshije amatafari akatiye nisima n'umusenyi hejuru y'uruhome hari icapa kimenyesha iri shuri.

Mu isomero ry'ishure yisumbuye iteye gipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe hari ikibaho kinini gisize irangi risa n'icatsi kibisi.

Ishure rifise urugo ruteye igipande c'isima n'umusenyi, risizeko irangi ryera. Kw'irembo haranditseko ibirango vyiri shure, hahagaze abanyeshure n'abavyeyi baje kubatora. Hahagaze n'imodoka mu ibarabara itwara abanyeshure.

Mw'isomero ry'ishure y'intango ku meza yamwigisha hapanzeko utugome twinshi tw'ugufuta ivyanditswe bitarivyo ariko n'ikaramu y'igiti idasongoye neza hakabaho n'udukoresho dutatu tw'ugusongora ikaramu y'igiti.

Isomero ry'ishure y'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, hasi hahomye isima isanzwe, ku ruhome rw'imbere hari kibaho kirekire cirabura, mu mfuruka y'uburyo hejuru handitseko imyimenyerezo.

Ishuri ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, n'imiryango y'ivyuma isize irangi risa n' icatsi kibisi.

Ishure ry'intango rifise urugo rwubakishije amatafari iteye igipande c'isima n'umusenyi isizeko irangi ryera, mu mbuga iharuye y'ivu ry'umusenyi hashinzemwo ibiti bibiri bimanitseko amabendera hahagaze iruhande abanyeshure bariko bakiniraho umupira.

Isomero ry'ishure y'intango, biteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasi hahomye isima isanzwe ,harimwo intebe zikoze mu vyuma zishashe ko imbaho, ku mpome asize irangi ryera, hejuru akenyeje irangi risa n'ikiremve hasi.

Mwigisha Ange muri mudasobwa yiwe yamaze kwandikamwo urutonde rw'ivyigwa vy’idwi, yicaye mu ntebe ikoze mu rubaho mw'somero isize isima isazwe hasi ryubakishije amatafari ahiye.

Isomero y'ishure y'intango rikomye isima isanzwe hasi teye 'igipanda icisima n'umusenge ku mpome asize ko irang igera hejuru hariko igisenge gisize irangi ryera harimo intebe n'imeza z'abanyeshuri.

Kw'ishure ry'intango ifise inyubako zubakishije amatafar ahiye akatiye n'isima n'umusenyi sakaje amabati asanzwe, hari imbuga idatunganije neza, harimwo abanyeshure bariko bayikiniramwo.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, risakaje amabati asanzwe, hari imbuga iharuye y'ivu ry'umusenyi muriyo mbuga harubasemwo ikibanza cogutekeramwo kiriko amaziko atatu afise n'imiringoti iduza imyosi.

Ishure ry'intango rifise urugo gwubakishije amabuye akatiye ,n'isima ,n'umusenyi ,mu mbuga igice kiriko ubwatsi n'ikindi giharuye kigizwe n'ivu ry'umusenyi.

Mw'isomero ry'ishuri y'intango ihomye isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome. Ku ruhome rw'imbere, hari ikibaho kinini gisize irangi risa n'icatsi kibisi. Munsi y'iki kibaho hari imeza ya mwigisha. Harimwo udutebe n'utumeza bikoze mu mbaho vy'abanyeshuri.

Ishure rifise urugo rufise umushinge ,wubakishije amabuye ,iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ,hashushanijeko umwana yicaye mu gakinga kunguruza abamugaye.

ishure ry'intango rifise inyubako igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye atatiye n'isima, n'umusenyi. iruhande yayo, hari imbuga itunganije neza iteyemwo nu twatsi irimwo amabendera atatu. hari akabarabara gacamwo gashashemwo udutafari tw'isima.

Utuzu twas ugumwe duteye igipande c'isima n'umusenyi kumpome isizeko irangi ryera, ututwasugumwe dufise imiryango ikoze mu mbaho isize irangi risa n'ubururu hasi hahomye isima isanzwe.

Mu mbuga y'ishure ry'intango itunganije neza iteye ko amashurwe ku mpande iteyemwo ubwatsi harimwo ivyapa bibiri vyo tugenigene bishushanije ko aba nonosi.

Ishure ry'intango, rifise inyubako igeretse, isakaje amabati, asanzwe; yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima, n'umusenyi; ifise amadirisha y'ivyuma, ariko ibiyo; hari urugo, ruteye igipande, c'isima n'umusenyi.

Mw'isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera hahomye isima isanzwe hasi hari kibaho kiri ku buhome rw'imbere cirabura nigisha ariko arandika ko imimenyerezo aha abanyeshure.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa kinini, gisize isima isanzwe hasi, giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hejuru igisenge gisize irangi ryera, kiriko amatara menshi atanga umuco munini.

Umunyeshure, yapanze ibikoresho vyiwe, ku gitanda, imbere y'uko, abishira mu gasakoshi; ibikoresho ni vyinshi, bitandukanye; bigizwe n'amakaramu, ibitabo, impuzamajwi, umutaka, n'ibindi.

Isomero ry'ishure, y'intango, ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi; ifise amadirisha y'ivyuma, ariko ibiyo; ku ruhome rw'imbere, hari ikibaho kirekire, cirabura; hasi hasize isima, yatanguye kuvungagurika.

Mw,isomero ry'ishure y'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hasi hahomye isima isanzwe, hari imeza iteretseko utusakoshe baheka mu mugongo tw'abanyeshuri.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari y'isima hasi ahasize isima isanzwe isakaje amabati asanzwe , mu mbuga idatunganije neza ateyemwo ibiti bikuze.

Ishure ry'intango rifise inyubako iteye igipande c'isima y'umusenyi isakaje amabati asanzwe, iruhande y'inyubako hari akayira gashashemwo udutafari tw'isima, iruhande y'akakayira hicaye abanyeshure.

Mu isomero ry'ishure y'intango ku meza hariko ikibaho bifashisha mu gushushanya kiriko ikaramu z'ibiti zibiri hariko n'utugome dupanze tugerekeranije dutandatu.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafarahiye akatiye nisima n'umusenyi sakaje amabati asanzwe hari imiringoti iva ku mabati rija mu kigega cubakiye iruhande y'inyubako y'ishure cubakishije amabuye akatiye n'isima n'umusenyi.

Ibarabara riva kw'ishure ry'ivu n'umusenyi ryononekaye, harimwo abanyeshure bariko barataha bavuye kw'ishure bageze haruguru y'imihana y'iwabo, imihana y'iwabo isukishije amatafari ahiye, igasakaza amabati asanzwe.

Ishure ry'intango rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ,isakaje amabati asanzwe, hari kigega c'amazi cubakishije amabuye akatiye nisima n'umusenyi.

Ishure rifise inyubako zibiri, zubakishije amatafari ahiye ,akatiye n'isima n'umusenyi ,imwe isakaje amabati asanzwe, iyindi isakaje amabati asanzwe asize irangi ritukura.

Mw'isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera, hasi hahomye ibisima isanzwe uruhande rw'iburyo hari ikibaho cirabura. Harimwo intebe z'abanyeshure zitondetsemwo.

Isomero ry'ishure yisumbuye yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima numusenyi, bifise umuryango w'icuma usize irangi risa n'ivu, rifise n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hasi hahomye isima isanzwe hari ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zubatse mu matafari nyene akatiye n'isima n'umusenyi hari imbuga y'ivu ry'umusenyi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako nyinshi, zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati asanzwe yera; hari utubarabara twinshi, duca mu mbuga y'iri shure.

Isomero ry'ishure yisumbuye, ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise umuryango w'icuma usize irangi risa n'ivu, isima isanzwe.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi zisakaje amabati asanzwe zifise imiryango y'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu.

Mwisomero ry'ishure yisumbuye ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hasi hahomye isima isanzwe ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura munsi ikibaho hateretse imeza n'intebe y'inyegamo yamwigisha.

Mu cumba gikoreramwo ubujejwe inyigisho kw'ishure ryisumbuye harimwo imeza isize irangi yera iteretseko utubwate tubiri twingwa zo kwandika kukibaho cirabura.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hari imbuga idatunganije neza uruhande rumwe ruraharuye mw’ivu, urundi ruteyemwo ivyatsi n'ibiti.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenye isakaje amabati asanzwe afise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo hari imbuga yivu ry'umusenye.

Icumba c'ububiko bw'ibikoresho vy'ishure ryisumbuye, hapanzemwo ibikoresho bitandukanye, hariyo ububati bupanzemwo ibitabo, hariyo uduseke two kwegeranya imyanda, harimwo utubido, harimwo n'ikaziye y'amacupa y'inzoga.

Isomero y'ishure ryisumbuye ,iteye igipande c'Isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe, harimwo abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo, bariko bakora ikibazo.

Isomero ry'ishure yisumbuye, rihomye isima isanzwe hasi, riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hejuru hari igisenge gisize irangi ryera, kiriko amatara menshi; haramanitseko n'icuma gitanga amafoto.

Isomero ry'ishure yisumbuye ihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ifise igisenge gisize irangi ryera kiriko amatara meshi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakeshije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati asanzwe imwe muri zo isakaye mugongo tembo iyindi isakaye n'ibanda rimwe ziri mu mbuga y'ivu ry'umusenyi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zigeretse rimwe rimwe, zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, hari ibarabara rigendayo ry'ivu ry'umusenyi.

Isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome harimwo igisenge gisize irangi ryera hasi hashashe udutafari tw'ikizungu harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Ishure rifise inyubako zubakishije amatafari ahiya akatiye n'isima n'usenyi zisakaje amabati asanzwe imwe ifise ubwugamwo bushikikijwe inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ivu iyindi ku ruhome nyuma ishushanijeho amabendera abiri.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye rishashemwo udutafari tw'isima twera hasi ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi harimwo abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo bariko bakora ikibazo.

Isomero ry'ishure yisumbuye, rihomye isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, hejuru hari igisenge gisize irangi ryera, harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Kw'ishure ryisumbuye, rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati y'ibumba yirabura, hari imbuga y'ivu ry'umusenyi iharuye.

Isomero ry'ishure ryisumbuye, ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo; hasi hahomye isima isanzwe, ifise umuryango w'icuma usize irangi risa n'ubururu, harimwo intebe z'abanyeshuri zikoze mu mbaho.

Icumba c'uburaru w'ishure risumbuye iteye igipanda c'isima n'umusenyi ku npome harimwo ibitanda bigerese bishashe ko imido hasi hahomye isima isa n'umuhondo.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome zisize irangi risa n'umuhondo, hejuru zigakenyeza irangi risa n,icatsi kibisi kidakaze ,rifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha hariko n'ibiyo, ishigikije inkingi z'ivyuma zishigikiye ubwugamo zisakaje.

Mu isomero ry'ishure yisumbuye kumeza isize irangi ryera hateretseko akabati karimwo udukoresho two guca imirongo ari uduca imirongo y'umuzingi uduca imirongo y'imfuruka nutundi dupima imiheto.

kw'ishure ryisumbuye rifise inyubako zisakaje amabati atukura hari imbuga itunganije neza iteyemwo ubwasi n'ibiti muri iyi mbuga haracamwo akayira gafise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zibumvye mw'isima isize irangi ryera.

Mw'isomero ry'ishure ryisumbuye ikomye isima isanzwe hasi ,iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku npome hasizeko irangi ryera, harimwo abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure bicaye ku ntebe z'inyegamo zinga

Ishure ryisumbuye ifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati asanzwe haruguru yizi nyubako hari imbuga y'ivu ry'umusenyi irimwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Isomero ry'ishure ryisumbuye rihomye isima isanzwe hasi ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi hasizeko irangi ryera harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho ku ruhome imbere hari ikibaho kirekire cirabura.

Kw'ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse kabiri, mu mbuga y'umusenyi musi y'ibiti biteyeho, hari umugwi w'abanyeshure barikumwe n'umwigisha wabo, bariko baraba ivyo batororokanije, biri mu giseke imbere yabo.

Kw'ishure ryisumbuye hari amabarabara ashashemwo udutafari twisima bisanzwe ku marembo hari inyubako ishushanije umuheto iri ku marembo yugaza ivyuma bisize irangi ryirabura.

Mucumba c'ubushakashasi bw'ishure ryisumbuye, ifise igisenge gisize irangi ryera ,kiriko amatara menshi hasi hahomye isima ,isanzwe ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi ,harimwo amacupa arimwo imiti bakoresha mu bushakashasi.

Isomero ry'ishure ryisumbuye ryubakeshije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hari igisenge kidasize irangi ifise umuryango w'icuma usize irangi risa n'ivu harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zigeretse zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi zifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zubakishije amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi hasize irangi ryera.

Inyubako y'ishure ryisumbuye igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati asanzwe; afise amadirisha menshi y'ivyuma ariko ibiyo, inyuma y'iyi nyubako hari imbuga iteyemwo ubwatsi budakase.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari y'isima isakaye n'amabati asanzwe harimwo imbuga irimwo ikibuga c'umupira w'amaboko gihomye isima.

Mw’isomero ry'ishure yisumbuye, riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasi hahomye isima isanzwe, abanyeshure bigira muri iyi somero bose bakoraniye imbere, iruhande y'urubaho rwirabura.

Isomero ry'ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hasi hashashe isima isanzwe hejuru hari igisenge gisize irangi ryera harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, ziri mu mbuga itunganije neza iteyemwo ubwatsi n'ibiti, hacamwo amabarabara ashashemwo udutafari tw'isima.

Isomero ry'ishure yisumbuye rihomye isima isanzwe hasi riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo harimwo intebe zikozwe mu vyuma rishasheko utubaho twikizungu.

Ishure rifise inyubako zigeretse rimwe rimwe, zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaye n'amabati asanzwe, zifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zubakishije amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako, iteye igipande c’isima n'umusenyi, ku mpome; hasi hakenyeje, irangi ryirabura; hejuru hasize irangi ryera; hari igisenge gisize irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi ku nkome hasizeko irangi ryera haruguru y'izo inyubako hari ikibuga c'umupira w'amaboko bakoresha agaseke ihomye isima isanzwe hasi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse rimwe, ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi , asakaje amabati asanzwe hasi hahomye isima isanzwe, hari urugo rwubakishije amatafari ahiye akatiye nisima n'umusenyi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse, ryubakishije amatafara ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi. Harimwo ingazi zihomye isima isanzwe, ziduga mu nyubako yo hejuru. Hahagazemwo abanyeshure.

Inyubako y'ubuyobozi bw'ishurerisumbuye iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome size ko iranga igera isakaje amabati asanzwe fisa amadirisha n'imiryango y'ivyuma size iranga irisa n'ubururu ku madirisha no ku miryango hariko ibiyo.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zisakaje amabati atandukanye ayibumba yirabura n'ayandasanzwe asize irangi ritukura, mu mbuga ishashemwo umusezero hagazemwo abanyeshure bakikuje bandi babiri bariko baduza amabendera.

icumba c'uburaro bw'ishure ryisumbuye hasi hashashe utafari n,isima twera hejuru gisize irangi ryera ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi hasi hakenyeje irangi risa n'umunyota hejuru hagasiga irangi ryera.

Mu cumba gisomerwamwo ibitabo hahomye isima hasi ifise igisenge kidasize irangi harimwo udutaramuro dufise ububiko bwinshi dupanzemwo ibitabo vyinshi bitandukanye.

Isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo hasi hahomye isima isanzwe harimwo imeza n'intebe z'inyegamo ry'abanyeshure bikoze mu mbaho.

Isomero, ry'ishure ryisumbuye, ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi; hasi hahomye isima isanzwe, isakaje amabati asanzwe; ku ruhome imbere, hariko ikibaho cirabura, canditseko urutonde, rw'ibibazo.

Ishure yisumbuye ifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe. Hari imbuga iharuye y'ivu ry'umusenyi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati asanzwe mu mbuga hari ikibuga c'umupira w'amaboko bakoresha agaseke ishasheko isima iciyeko n'imirongo.

Kwishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafare ahiye akati ya n'isima n'umusenyi afise imiryango y'ivyuma ari ko ibiyo n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyosakaje amabati asanzwe hari imbuga irimwo umusenyi n'ibiti.

Urugo rw'ishure rwubakishije amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi isizeko irangi ryera mu rugo hateyemwo ibiti vy'imikaratusi birebire cane imaze gusumba urugo.

Isomero ry'ishure ryubakishije amatafari ahiy, akatiye n'isima n'umusenyi, rifise umuryango w'icuma usize irangi risa n'ivu, kuri uwu muryango hamanitseho urupapuro rwanditse ko amazina y'abanyeshure biga muri iyi somero.

Kw'ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafara ahiye akatiye n'isima n'umusenyi sakaje amabati asanzwe fise amadirisha y'ibyuma ariko ibiyo bihariye irembo ryihugaje umuryango w'ibyuma isize irangi ritukura.

Inzu y'isomero ry'ibitabo iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera hejuru hari igisenge gisize irangi ryera kiriko amatara meshi hasi hahomye isima isanzwe harimwo ubutaramuro bupanzemwo ibitabo.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako ziteye igipande isima n'umusenyi isizeko irangi ryera, rifise imbuga itunganije neza iteyemwo ubwatsi, mwiyi mbuga icamwo amabarabara apanzemwo udutafari na masima .

Mu mbuga y'Ishure ryisumbuye hahagazemwo abanyeshure benshi bamwe bari mu mwambaro usanzwe abandi bari mu mwambaro w'ikarashishi bariko barushanwa gusimba urukiramende.

ku ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi mu mbuga itanatunganije neza hicayemwo abanyeshure iruhande y'imodoka zihagazemwo

Inyubako y'amakoraniro kw'ishure ryisumbuye yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho cirabura hahagaze umuntu ari ku meza ishasheko ibitambara cera

Isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe ifise amadirisha y'ivyuma hariko ibiyo harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma bishasheko imbaho

Icumba kirimwo imeza isize irangi ryera, igeretseko umupira wo gukina n'amaboko ,ufise amabara atandukanye, ayasa n'umuhondo ayera n'iryirabura.

Isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome asize ko irangi ryera ku ruhome imbere ariko ikibaho kirekire cirabura hasi hahomye isima isanzwe hatetsemwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye iteye igipande c'isima n'umusenyi ,ku mpome hasizeko irangi ryera, hejuru hari igisenge gisize irangi ryera ,hasi hashashe udutafari tw'isima twera ,harimwo intebe n'amameza zisize irangi ryera.

Isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipande cisima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera, harimwo igisenge gisize irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe, hari icuma kimurika amafoto y'ivyirwa.

Isomero ry'ishure yisumbuye risize isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera rirashaje vyaravungaguritse irangi idirisha ryaramenetse.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako, zubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, ariko amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo; ku vyuma, hasizeko irangi, risa n'ubururu; hejuru y'inyubako, hariko ikirango c' ishuri.

Mw'isomero, ry'ishure y'intango, riteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome, hasizeko irangi ryera; hasi hahomye isima isanzwe, ku ruhome rw'imbere, hariko ikibaho cirabura, canditseko imyimenyerezo, y'ibiharuro.

Mu isomero ry'ishure ryisumbuye rihomye isima isazwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ku meza y'umunyeshure ikoze mu urubaho hariko urupapuro w'ikibazo umunyeshuri ariko arakora

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, isize irangi risa n'ubururu. Hari ikibuga gishashemwo utubuye gikikujwe n'ingazi ndende.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho cirabura canditseko ibibazo vyabagijwe abanyeshure biga muri.

Isomero ry'ishure yisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ,harimwo abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo ziriko imbaho.

Inyubako z'ishure ryisumbuye zubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, isize isima isanzwe hasi, isakaje amabati asanzwe. Hagati y'izi nyubako hari imbuga ihomye isima, ishinzemwo n'ibiti bimanitseko ibendera.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye rihomye isima isanzwe hasi. Hateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera. Ku mpande zose hari ibibaho vyirabura birebire. Harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Isomero ry'ishure ryisumbuye iteye igipande c'isima n'umusenyi ku npome isizeko irangi ryera hasi hashashe udutafari tw'isima twera umwigisha ahagaze imbere y'abanyeshure bicaye mu ntebe ariko aratanga icirwa.

Abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure bicaye mu ntebe z'ishure bariko barakurikira ivyo umwigisha wabo abandikira ku kibaho cirabura kiri ku ruhome rw'imbere hasi mw'isomero hahomye isima isanzwe.

Isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera kumpome imbere hari ikibaho cirabura hicayemwo abanyeshure bari mu mwambara w'ishure hasi hahomye isima isanzwe.

Ishure ry'intango rifise inyubako ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hari umuryango w'icuma usize irangi risa n'ubururu n'idirisha ry'icuma ririko ibiyo hasi hahomye izima isanzwe.

Isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasi hashashe isima isanzwe ishaje ifise umuryango w'icuma usize irangi ry'ubururu n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyoho hasi mu bwugamo hashashe amabuye.

Mw,Isomero ry'Ishure yisumbuye rihomye isima itukura hasi iteye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi ryera harimwo intebe zinyegamo zicayeko abanyeshure zikoze mu mbaho.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Iruhande y'inyubako, haca ibarabara rihomyemwo isima ikikuje uduti tw'amashurwe.

Mu cumba giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasi hahomye isima isanzwe ,harimwo imeza ishasheko imyambaro y'ikarashishi igizwe n'ipataro n'umupira wayo, iruhande hakaba ibirato.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako imwe iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hazizeko irangi iritukura isakaje amabati asize irangi risa n'urwatsi rubisi iyindi yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi.

Mw'isomero ry'ibitabo vy'ishure ryisumbuye hasi hahomye isima isanzwe harimwo dutaramuro dupanzemwo ibitabo vyinshi bitandukanye harimwo imeza abanyeshure bacu basomerako ishasheko igitambara c'igitenge.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Isakaje amabati asanzwe. Rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo.

Isomero, yo kw'ishure yisumbuye, isize isima isanzwe hasi; iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome; ku ruhome rw'imbere, hari kibaho kinini, cirabura, canditseko ivyigwa, vyatanzwe muri iyi somero.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako zigeretse, zubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi; hariko ubwugamo, bushigikije inkingi, zubakishije amatafari, ateye igipande c'isima, n'umusenyi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo n'imiryango y'ivyuma isize irangi risa n'ivu. Hari ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ivu.

Mwisomero ry'ishure yisumbuye rihomye isima isanzwe hasi riteye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho kinini cirabura .Mwigisha ahagaze imbere i ruhande ry'ikibaho akurikirana abanyeshure biwe bari mu mwambaro uw ishure bicaye mu ntebe zabo zikoze mumbaho.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako zubakishije amabuye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati asanzwe; ayo amabati, aramaze gusaza, ariko azana ingese; ifise imbuga, itunganije neza, iteye ubwatsi bukikuje, n'uduti tw'amashurwe.

Isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera hejuru hari igisenge gisize irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe, harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho cirabura.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakeshije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, risakaje amabati asanzwe. Hari imbuga iharuye igizwe n'ivu ry'umusenyi.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi mfise idirisha ry'ibiyo hasi hakomeye isima isanzwe harimwo intebe z'abanyeshure zimwe zikomeye izindi zavunaguritse.

Mw'isomero ry'ibitabo ryo kw'ishure ryisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera hasi hashashe udutafari tw'isima twera harimwo udutaramuro turiko ibitabo vyinshi harimwo umunyeshure afise umwitwikiro ariko araba igitabo atira.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse rimwe rwubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo isakaje amabati asanzwe ifise imbuga y'ivu ry'umusenyi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafara hiye, akatiye n'isima n'umusenyi. rifise imiryanko y'ivyuma risize irangi risa n'ubururu rifise n'amadirisha y'ivyuma risize irangi risa n'ubururu ariko n'ibiyo.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako iteye igipanda cesima n'umusenyi ku mpome isize irangi yera isakaje amabati asanzwe mu mbuga yaho hateye ibiti bibikuze vyivyamwa.

Mw'isomero ry'ibitabo y'ishure ryisumbuye hari abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo zikoze mu mbaho size irangi ryera kumameza hasize irangi ryera mwigisha ahagaze hagati yabo ariko arabigisha.

kw'ishure ryisumbuye hari imbuga idatunganije neza, hateyemwo ibiti bitandukanye kandi bikuze. Harimwo n'ibiti vy'ivyamwa: imicungwe, indimu n'amapapayi.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse, iteye igipande isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera, rifise amadirisha y'ivyuma asize irangi risa n'ubururu hariko ibiyo.

icumba c'amakoraniro c,ishure ryisumbuye kinini cubakishije amatafari ahiye akatiye nisima n'umusenyi, rifise amadirisha manini, ariko ivyuma, ariko n'ibiyo, hejuru hari igisenge gisize irangi ryera.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako, yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, ifise idirisha ry'icuma, ririko ibiyo; isakaje amabati asanzwe; iruhande yaryo, hari inyubako y'ikigega c'amazi, cubakishije amabuye, akatiye n'isima n'umusenyi.

Ibarabara ry'ivu ry'umusenyi ridatunganije neza ritagira imifurege iteyeho ibiti ku ruhande hepfo y'ibarabara harimwo inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako igeretse kabiri, ku mpome hateyeko igipande c'isima n'umusenyi, hasizeko irangi risa n'umuhondo bifise ubwugamo ushigikije inkingi ihomye isima size irangi risa n'ikirere.

Kw'ishure ryisumbuye mu cumba co gusomeramwo ibitabo, harimwo udutaramuro dukoze mu vyuma bisize irangi risa n'ubururu, bipanzeko ibitabo vyinshi bitandukanye. Harimwo n'amameza n'intebe z'inyegamo zikoze mu vyuma ishasheko imbaho. Harimwo mudasobwa zibiri.

Isomero ry'ishure yisumbuye ihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umuseni ku mpome hejuru hari igisenge gisize irangi ryera harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma ishasheko imbaho hejuru ku gisenge hariko icuma gitanga umuyaga.

Mw'isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ritanguye kuvunguka hahera hasi harimo akabati k'umwigisha gapfunze nigufuri.

Ishure ryisumbuye ryubakishije amatafare ahiye akatiye n'isima n'umusenyi mfise imbyanko y'ibyuma n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo mfise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako, isakaje amabati asanzwe, rifise ubwugamo, bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma, zisize irangi ryirabura; imbere yaho, hari imbuga iteye ubwatsi, butunganije neza, bukikujwe y'amashurwe.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye ihomye isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, isizeko irangi ryera. Hari abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo bariko bakurikirana abagenzi babo bahagaze imbere bashikiriza igikorwa.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati y'ibumba. Mu mbuga itunganije neza hacamwo akayira gashashemwo amabuye. Hahagazemo abanyeshure muri aka kayira. Muri iyi mbuga harateyemwo n'ibiti.

Ishuri ryisumbuye rifise inyubako zibiri zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi imwe isize irangi ritukura ku mabati iyindi nayo ifise amabati y'ibumba yirabura.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasi hasize isima isanzwe hicayemwo abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure bari kumameza n'intebe ikoze n'vyuma bishasheko imbaho.

Isomero iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpume kenyeje irangi risa n'ubururu hejuru hasize ko irangi byera ifise igisenge gisize irangi gyera gishaje, hasi hahomye isima isanzu.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Hari imiringoti yinjiza amazi mu nzu, n'iyindi miringoti isohora amazi y'imyanda iyatwara mu binogo vyabigenewe.

Mw'isomero ry'ishure yisumbuye kumeza isize irangi ryera hariko ibikoresho vy'umunyeshure bigizwe n'aka mashini ko guharura ikaramu ikaramu y'igiti n'urupapuro yakozeko imyimenyerezo y'ibiharuro.

Mu cumba c'amakoraniro, kw' ishure ryisumbuye ruhomye isima isanzwe ,hasi hateye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasize ko irangi ryirabura ,ifise amadirisha y'ivyuma hariko ibiyo, hakoraniyemwo abanyeshure ,umuyobozi w'ishure ariko arabakoresha inama.

Hafi y'Ishure rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati asanzwe har'icapa kiranga ir, irishure, iruhande y'icapa hari imyanda myinshi yandagaye.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga mu cumba co gukurikiraniramwo inyigisho giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasi hahomye isima isize irangi ryirabura harimwo abanyeshure naza mudasobwa bakorerako.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imyuga mu cumba co gutangiramwo ivyigwa, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ,hasi hahomye isima isanzwe, harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe z'inyagamo zikoze mu mbaho ,bakurikirana ivyigwa mu ma mashini yamudasobwa.

Mw'isomero ry'ishure ryisumbuye ry'imyuga ririmwo imeza ziteretseko za mudasobwa nyishi hari abanyeshure bariko bakurikirana ivyirwa kurizi mudasobwa hari umunyeshure ahagararanye na mwigisha inyuma amubwira ivyamugoye.

mu ishure ryisumbuye ry'imyuga mu cumba batangiramwo ivyigwa vy'imyuga harimwo ama mashini mudasobwa meshi hicaye abanyeshure bariko bakurikirana ivyigwa kurizo mudasobwa hari umwigisha ari mu mwambaro wo kwikingira imyanda ariko arabakurikirana ivyo biga.

Mu nzu bacimburamwo umwimbu hari abakozi bahakora bari mu mwambaro w'akazi n'imyitwikiro yo kubakingira bariko barasanza umwimbu bamaze kuronka utaraja mu mifuko, uwuri mu mifuko urapanze.

Kw'ishure ry'imyuga ,ryisumbuye ,ifise inyubako igerese, ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi, hasize ko irangi ryera, mu ngazi ziduga mu nyubako zo hejuru hari abanyeshure bari mu mwambaro w'akazi, bariko baramanuka kurizi ngazi.

Isomero ry'ishure yisumbuye y'igitega harimwo intebe y'umunyeshure ikoze mu mbaho hicayemwo umunyeshure afise ikaramu isa n'ubururu afise n'impapuro ariko akorerako ikibazo.

Ishure kaminuza ifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi kumpome hasizeko irangi ryera harimwo imbuga itunganije neza iteyemwo n'ubwatsi bukikuje n'ibiterwa vy'amashure.

Kw'ishure kaminuza ifise imbuga itunganije neza iteyemwo ubwasi harimwo inyubako batunganijemwo zisakaje amahema zikoregwamwo ibirori vyo gutanga impapuro z'imitsindo.

Kw'ishure kaminuza hari inyubako ibubakishije amatafari ahiye ateye igipande gisize isima n'umusenyi ku mpome hejuru azize irangi ryera kubakiyeko urukarabiro rwubase mu isima isanzwe.

Isomero ry'ishure ryisumbuye riteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasizeko irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe, harimwo abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure, abigeme n'abahungu bicaye mu ntebe zikoze mu vyuma zishasheko imbaho.

Mu cumba c'amakoraniro y'ishure kaminuza gihomye isima isanzwe, hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasizeko irangi ryera ,harimwo igisenge gisize irangi ryera n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo.

Mu cumba gikoreramwo umunyamabanga w'ishure rya kaminuza, giteye igipande c’isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera, harimwo imeza ikoze mu rubaho, iteretseko imashini zibiri zifotora inzandiko.

Ishure kaminuza ry'imyuga, rifise inyubako y'ukwigishirizamwo ibikorwa bijanye n'ubufundi, harimwo abanyeshure bari ku mameza, bafise n'ivyuma bakoresha mu myuga yabo.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyirwa kw'ishuri rya kaminuza ihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera ifise igisenge gisize irangi ryera hicayemwo umunyeshure afise umwitwikiro wirabura ku ntebe y'inyegamo.

Ishure kaminuza ifise inyubako iteye igipande c'isima n'umuseni ku mpume hari imbuga itunganije neza iteyemwo n'amashurwe, impande yayo hari ikindi gice c'imbuga gihagazemwo imodokari.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa kw'ishure rya kaminuza biteye igipande c'isima n'umusenyi ,ku mpome hasizeko irangi ryera, hasi hahomye isima isanzwe, hejuru hari igisenge gisize irangi ryera, hahagazemwo umunyeshure umwe hagati y'abandi ariko asubiza ibibazo vya mwigisha.

Ishure kaminuza, rifise inyubako zubakishije amabuye akatiye n'isima n'umusenyi, rifise umuryango w'imbaho usize irangi ryera.

Mw'isomero rihomye isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, harimwo imeza iriko urupapuro rushushanijeko akabaho k'imfashanyigisho n'ivyigwa vy'ubudandaji.

Inzu y'isomero ry'ibitabo ya kaminuza isize isima isanzwe hasi ifise igisenge gisize irangi ryera ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenye hasizeko irangi ryera harimwo imeza ndende ziriko n'intebe z'inyegamo zifise imido.

Ishure ya kaminuza, ifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera, ifise imbuga y'ubwatsi, butunganije neza hateyemwo n'ibiti, mw'iyi mbuga haracamwo utubarabara duhomye isima.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa c'ishure rya kaminuza gihomye isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi risa n'ubururu hari abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo ku meza ziriko imbaho.

Inyubako y'ishure rya kaminuza iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera hari imbuga ihomye isima ihagararamwo ama modokari iruhande yaho hari imbuga y'indi itunganije neza iteyemwo n'ubwasi.

Ishure rya kaminuza rifise inyubako zubakishije amabuye akatiye n'isima n'umusenyi, hari utuyira duhuza inyubako n'izindi dufise ubwugamo dusakaje amabati y'ibumba.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa muri kaminuza hasi hahomye isima ry'irangi ritukura ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi hasizeko irangi ryera ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho cirabura hahagaze umwigisha ari imbere y'abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamwo barikubamwo kurikirana.

Inyubako y'ishure kaminuza iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ifise igisenge gisize irangi ryera ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo hamanitseko n'irido.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa kw'ishure rya kaminuza ihumye isima isanzwe hasi teye igipande isima n'umusenyi ku nkome hasize ku irangi ryera harimwo intebe z'abanyeshure zikuze mu vyuma bishasheko imbaho.

Ishure kaminuza ifise imbuga itunganije neza iteyemwo ubwatsi bukase neza harimwo n'ibiti ikikujwe n'ibarabara ririmwo ikaburimbo munsi yiri barabara hari iyindi mbuga ikikujwe n'amashurwe ishinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu

Icumba c'ishure rya kaminuza kinini gishashemwo udutafari tw'ikizungu iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo harimo imeza ndende iriko zamudasobwa.

Isomero ry'ishure ryubakikishije amatafari ahiriye akatiye n'isima n'umusenyi hasi hahomye isima isanzwe imanikishije ivyuma bisakariyeko amabati asanzwe.

Imyubako y'ishure kaminuza igeretse gatatu iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome esakaje amabati asanzwe imbere yayo hari imbuga iharuye y'ivu ry'umusenyi ihagazemwo amamodokari.

Ishure riyitiriwe icizere ca afrika inyubako yayo igeretse yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi imbere yayo hahagaze imodokari nini itwara abanyeshure yanditse ko n'izina ryiyi kaminuza.

Icumba co gukurikiraniramwo inyigisho giteye igipande c'isima n'umusenyi. Ku mpome hasizeko irangi ryera. Hasi hahomye isima itukura. Harimwo abanyeshure bicaye mu ntebe zabo bakurikirana ivyirwa bitangwa n'umwigisha wabo.

Ku ishure kaminuza hariko harubakwa inyubako igeretse rimwe, iruhande y'inyubako hari imbuga bahagarikamwo ama modokari hahagazemwo imodokari nyinshi.

Kw'ishure ry'imyuga ryigisha kubarira mu cumba c'ukwigiramwo imyuga harimwo abanyeshure batatu, umwe ariko ucara handi ariko arakora abandi babiri bariko barakurikirana ivyo akora.

Icumba, kirimwo imashini, itanga umuyagankuba, kw'ishuri rya kaminuza; cubakishije amatafari ahiye, ateye igipande, c'isima n'umusenyi, ku mpome; iruhande y'aho, hashashe amabuye.

Ishure kaminuza, zifise inyubako igerese iteye igipande c'isima n'umusenyi, kumpome hasize ko irangi rye ra, isakaje amabati asanzwe, hari imbuga irimwo ivyatsi ntitunganije neza, iteyemwo ibiti vy'ibigazi.

Mu cumba c'ugukurikiraniramwo ivyigwa ca kaminuza, iteye igipanja c,isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera, harimwo igisenge kidasize irangi, hari abanyeshuri bicaye mu ntebe zikoze mu mbaha.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyirwa ca kaminuza, igihome, isima isanzwe hasi iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi ryera, harimwo igisenge gisize irangi ryera. Ku ruhome rw'inyuma, hari ikibaho gitoya cirabura. Hicayemwo abanyeshuri bari mu mwambaro wo kwikingira imyanda.

Mucumba c'ugukurikiraniramwo ivyigwa hicayemwo abanyeshure ariko bakurikirana ivyigwa kuri mudasobwa, hari umunyeshure umwe ariko arasiguza umwigisha wabo ivyo yakoreye kw'iterefone.

Mu cumba c'ubushakashatsi ishure rya kaminuza ,giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome,, hari imeza nini ipanze ko ibikoresho byinshi bitandukanye vy'ubushakashatsi ,hahagazeho abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure ,bafise n'amarori y'ukwikingira.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa gisize isima isanzwe hasi, giteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasizeko irangi ryera. Harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma bishasheko imbaho.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, gihomye isima isanzwe hasi teye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera harimwo udutaramuro tubiri dufise ububiko bugerekeranije harimwo ibitabo.

Inyubako y'ishure rya kaminuza igeretse, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasizeko irangi ryera. Hasi hahomye isima isanzwe. Ifise ubwugamo bushigikije inkingi ziteyeko igipande c'isima n'umusenyi.

Inyubako y'ishure kaminuza ,igeretse, yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, irasizeko amarangi atandukanye asa n'ubururu, hariko amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo.

Ishure rya kaminuza, rifise inyubako, yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi; rifise ubwugamo, bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma, zisize irangi, risa n’ivu.

Ishure kaminuza rifise inyubako zigeretse ziteye igipande c'isima n'umusenyi ,ku mpome hasize ko amarangi atandukanye, hari imbuga itunganije neza, ikikuje n'ibiti vy'amashugwe, muriyi mbuga haracamwo amabarabara ashashemwo udutafari tw'isima.

Ishure kaminuza rifise inyubako zigeretse ziteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko amarangi meza meshi atandukanye hari imbuga nziza itunganije neza iteyemwo ubwatsi hacamwo utubarabara dushashemwo udutafari tw'isima

Mu nyubako y'ishure kaminuza yigisha ubuvuzi yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi mu bwugamo bushigikije ivyuma hari imeza yicayeko abanyeshuri batatu bari mu mwambaro w'akazi bategereye abanyagihugu baza gusaba ubuvuzi.

Mu cumba gitangirwamwo inyigisho giteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasizeko irangi ryera hasi hahomye isima isanzwe, harimwo abanyeshure bariko bigira kuri za mudasobwa.

Icumba c'ubushakashatsi ca kaminuza. Gisize isima isanzwe hasi giteye gipande isima numusenyi ku mpome isize ko irangi ryera. Harimwo mukozi waho ari mu mwambaro w'akazi afise no ducupa turimwo ivyo agiye gupima.

Icumba co gukurikiraniramo ibicyigwa kirimwo utwuma dutanga agafoto giteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko iranga ryera hasi hahomye isima isanze harimwo ikibaho gendanwa cirabura.

Mw'isomero ry'ishure ryigisha utugenegene iteye igipande c'isima n'umusenyi, ku mpome hasizeko irangi ryera. Hahagazemwo umunyeshure ariko arashushanya ku kibaho ibishushanyo vy'utugenegene.

Mu cumba cinyigisho z'ubuhinga z'ishure kaminuza cubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, ihomye isima isanzwe hasi harimwo abanyeshure bari mu bikorwa nyigisho umwe ariko arakata ivyuma.

Isomero ry'ibitabo ry'ishure rya kaminuza, ihomye isima isanzwe hasi, iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome, hasizeko irangi risa n'umuhondo, ifise amadirisha manini ariko ibiyo.

Akazu kasugumwe gateye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome ariko udutafari tw'isima twera hasi nyene hashashe udutafari tw'isima twera hateresemwo ibido bibiri bisa n'ubururu

Ishure kaminuza rifise inyubako zigeretse ziteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome hasize ko irangi risa n'umuhondo zifise ubwugamo buteye igipande c'isima n'umusenyi ku nkingi zishidikiye hari ivyuma bikinga amasanganye.

Mu cumba c'u gukurikiraniramwo ivyigwa gisize isima isanzwe hasi iteye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome size irangi ryera ifise igisenge gisize irangi ryera ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibi yo harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma zishashe ko imbaho z'ikizungu.

Ishure rifise inyubako ziteye igipande c'isima n'umusenyi. Ku mpome hasizeko irangi ryera. Zisakaye uburyo bubiri. Zimwe zisakaye mugongotemba, izindi zisakaye ibanda imwe. Zisakaje amabati y'ibumba, zikikujwe n'imbuga y'ubwatsi.

Mu cumba co gukurikiraniramo ivyigwa gihomye isima isanzwe hasi hateye igipande c'isima n'umusenyi. Ku mpome hasizeko irangi ryera; hejuru hari igisenge gisize irangi ryera, harimwo intebe z'abanyeshuri zikoze mu vyuma n'imeza zikoze mu mbaho

Icumba gikoraniramwo abigisha giteye igipanda c'isima n'umusenyi ku mpome gisize irangi ryera, gifise umuryango w'urubaho gisize irangi ritukura.

Inyubako ikoreramwo abayobozi b'ishure rya kaminuza yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi ifise umuryango w'icuma usize irangi risa n'ivu iteye igipande c'isima n'umusenyi imbere ku mpome hasi hahomye isima isanzwe.

Ishure kaminuza rifise urugo ruteye igipande c'isima n'umusenyi ku ruhome, hasize ko irangi ryera kuri uru rugo hari imbuga itunganije neza, iteyemwo n'ubwasi.

Inyubako ya kaminuza iteye igipande c'isima n'umusenyi ku mpome isizeho irangi ryera hasi hashashe udutafari tw'isima twera hejuru igisenge cera.

Inyubako y'ishure rya kaminuza igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n’umusenyi ,isakaje amabati asanzwe ,ifise amadirisha menshi y'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu hakabako n'ibiyo, inyuma yayo har’imbuga nziza itunganije neza iteye ubwatsi.

Ishure kaminuza ryigisha imyuga mu cumba bigishirizamwo gukora ivyuma hari imeza nyinshi ziteretsekw’ ivyuma bifata ibindi bariko barakata, harimwo abanyeshure bari mu mwambaro w'akazi n'inkofero z'ukwikingira.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, gishashemwo udutafari tw'isima twera, hasi ku mpome hateye igipande c'isima n'umusenyi zizeko irangi risa n'umuhondo, harimwo intebe z'inyegamo zikoze mu vyuma zishasheko prasitike.

Ishure ikaminuza rifise imbuga itunganije neza iteyemwo ubwatsi ukikuje n'ibiti vy'amashurwa iruhande hari amabarabara ashashemwo isima hahagazemwo imodokari

Ishure rifise inyubako ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi rifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo bisakaje amabati asanzwe afise imbuga itunganije neza iteyemwo ubwatsi hagati harimwo utugira dushashemwo udutafari tw'isima hubatsemwo n'utuzu tw'utugenegene.

Kw'ishure y'imyuga mu cumba batangiramwo inyigisho z'ibikorwa by'imyuga hari abanyeshure batatu bari ku meza yo gukorera ko umwe wese afise agasumeno k'iwe gakata ivyuma.